Paɣaba mini dabba n bɛ tampima ni tampima maa ni ko biɛɣu n biɛni kom maa nyɛla zaɣ dozim paɣaba maa shab bob bobsi ka shab bi bobi paɣaba maa shab yɛ liiga ʒiɛhi ka so yɛ liiga piɛlli

Niriba n laɣim be duu duu maa dikpina pentila zaɣa piɛli ni zaɣa ʒehi zaɣa dozim gba be dinni niriba maa sheba yela liiga sabila ka sheba ye liiga piɛla ka sheba pili zipilti sheba zaŋ nangban pobrigu pobi bɛ noya sooja nima bela bɛ puuni.

Paɣiba ni dabba m-be tampima ni. Dabba maa shɛba yɛla liiga piɛlli ka so ye liiga ʒee. Dabba maa shɛba pilila zipiliti ka shɛba kuriya. Shɛba zala zuɣusaa ka gbibi soobuli.

Paɣiba ni dabba m-be lain zaya. Paɣiba maa shɛba pamla bɛ zuɣu. Yino za ni o yɛla liiga ʒee. Gbambihi ayi m-be bɛ tooni maa zaɣ' vakahili ni zaɣ' ʒee. So nyaɣila baaji bɛ puuni.

Kuɣusi ni teebuli nima n zaya kuɣusi maa nyɛla zaɣa tankpaɣu di tingbani gba nyɛ zaŋ tankpaɣu soŋ n yerigi doya ka di nyɛ zaɣa tankpaɣu ka zaɣa sabila gabi dipuuni tihi m be di nyaanga maa ka nyɛ zaɣa vakahali.

polinsi nima n ʒɛ sunsuuni ka sheba pili zipil'sabila ka zaɣa piɛli sabi pa dizuɣu sheba pilila zipil'ʒehi ka Zamaatu be dinni Zamaatu maa zooya pam sheba ye liiga piɛla liiga sabla ka pili zipil'sabila ni zipil'ʒehi.

Paɣa ni dabba n zaya dabba maa puuni so yiɛla liiga piɛlli ka piri namda sabinli paɣa maa yaa la o noli ka zaŋ o nuhi taɣili taba dabba maa puuni so kpala ninkpara.

Niriba anahi gba palo ni wari waa. Yino gbibila zuli o nuu ni ka bɔbi bɔbiga ka niriba ayi pam bɛ zuɣiri ka bɔbi bɔbiga. Paɣa so ʒi bɛ tooni ka gbibi bia ka o mini bia maa ye liiga piɛlli.

Paɣiba n yina ti wari wahi bi sola ka bɔn chinchina ka zaŋ hankachif n. niŋ bi shahini bipiri namda sabila ka pili bɔb sabila zaŋ bin dozim. n vuli bɔbgimaa.

Bipuɣinsi anahi n-diɛmda ka paɣ' yino za bɛ kpaŋa ka gbibi bia ka ye liiga sabilinli. Bɛ nyaaŋga bini ʒee n-zaya ka du' piɛla zanzaya. Daadama m-be dinni maa ka shɛba ʒinʒi soli maa zuɣu.

Paɣiba ni dabaa n-ʒi ko' kpaŋa. Bɛ ʒila kuɣisi zuɣu. Kuɣisi maa shɛŋa nyɛla zaɣ' dozim. Paɣiba maa puuni so ye liiga ka di nyɛ zaɣ' nuɣiso ka o la n-yaagi o noli ka doo ʒi m-baɣi o ka ye liiga piɛlli.

Paɣaba mini dabba n laɣim ʒɛya palli zuɣu ka jirambisa nima zanzaya jirambisa waɣala paɣaba maa puuni sheba pamla bɛ zuɣu ka sheba bi pam bihi gna nyɛla ban chena ka so ye liiga piɛli ka zaɣa sabinli gabi dipuuni.

Ninkurigu n ʒia ka ye liiga piɛlli ka paɣa ʒe o nuzaa zuɣusaa ka o zaya ka so mokuru sabinli ka gba ye liiga piɛli boɣuwaɣala ka la n nyili o nyina ka gbibi kundu mini alikalimi.

Paɣiba ni dabba m-ba laakuma n-doli taba. Shɛba bɔbila bɔbisi bɔbisi maa shɛŋa nyɛla zaɣ' piɛla ni zaɣ' sabila ka shɛba nyaɣi baajinima baaji sabila. Bɛ ni doli so' shɛli maa tiŋgbani ni maa nyɛla zaɣ' taŋkpaɣu.

Bidibisi mini bipuɣinsi n-zaya n-wari waa. Yino gbibila zuli ka niriba ayi ye liika ka di nyɛ zaɣ' dozim. Sunsuuni daana ŋɔ sɔla chinchini ka zaŋ li gɔbu o nyiŋgoli ka di nyɛ zaɣ' dozim ka niriba ayi piri namda sabilinli ka piri sɔɣishin piɛlli.

Tihi n sansa n zaya ka filaawaasi nima za di tooni filaawaasi nima maa nyɛla zaɣa vakaha tihi maa nyaanga yili n zaya ka penti zaɣa piɛli ka kom doya tihi maani ka kuɣa be di kpaŋsi.

Paɣiba ni dabba n-ʒi ʒiya. Yino ʒila alabusaa ka di nyɛ zaɣ' ʒee ka gabi zaɣ' piɛlli. Paɣiba maa puuni so bɔbila bɔbiga ka ye chinchini liiga ka di nyɛ zaɣ' vakahili. Tihi n-za bɛ luɣili maa ka tihi maa vari nyɛ zaɣ' vakahili.

Daani n bɔŋɔ. ka palli be bi sunsuuni. lɔɔriʒɛɛ n be palli maa zuɣu n chana, ka kom do tiŋa kobɛɣu n nyɛli. paɣasobe lɔɔri ʒɛɛ maa tooni lɔɔri ʒɛɛ maa nyaaŋa do' so n ʒaya ka so jinjam sabinli.

doo m ʒiya ka tee o nuu bahi ka pili zipiligu ka bihi ni paɣaba ni nachimbi ʒɛya ka shab ʒiya do yino kurimmi ka yɛ liiga piɛlli ka bia bɛ o nyaanga ka yɛ liiga ʒiɛ

Doo n za palli yaɣili lɔra nim bɛ o nyaanga doo maa yela liiga dozim ka piri namda sabinli ka zaɣi ʒee mini zaɣi piɛlli gabi din ni doo maa so jinjam piɛlli lɔra nim maa ni zaɣi sabila mini zaɣi ʒɛhi bɛ din ni.

Niriba ayi n za giraada gbini bɛ yela liiga dozim ka zaɣa piɛla gabi di puuni ka pili zipil'ʒehi yino zaŋla nuchebaŋa n kpa o tibili giraada maa nyela zaɣa ʒee ka zaɣa piɛli gabi o ni.

Gban piɛla n laɣim n chana ka gubi gbubi bɛni . bɛni maa zuɣu saa nyɛla zaɣi sabinli ka zaɣi piɛli boo boo dini. gban piɛla maa puuni doso ye liiga zaɣi piɛli ka zaɣi sabila boo boodini

polin' paɣa m-bɔŋɔ ka o pili zupiligu din nyɛ zaɣ' nuɣim ka loori piɛlli be o luɣili zuɣu paɣ' so n-ʒeya ka ye liiga ʒee ka bɔbi bɔb' ʒee din nyaaga loorinima n-za za ya maa loori piɛlli.

Moɣuni m boŋɔ ka yihi sansaya paɣaba biɛla dinni ka kuɣusi gba ʒɛnʒɛya kuɣusi ata ni baaji nima dibaayi ka dufeya dondoya dufeya maa sheŋa nyɛla zaɣa piɛla ka zaɣa sabla gabi gabi.

Kuɣusi ni teebuli n za duu kuɣusi maa nyɛla zaɣa vakahali ni zaɣa piɛla duu maa dikpina pentila penta piɛli ka duu maa tingbani gba nyɛ zaɣa piɛli.

Paɣiba ayi n-ʒi dundɔŋ ni ka tiliga ni toli za bɛ sunsuuni. Paɣ' yino nyaaŋga buhi bibaayi n-zaya ka pahi bɛ sani. Doli maa puuni nyuli m-beni ka siliba za tiŋa ka nyu' muna be di puuni.

Niriba n tam amonkaa zuɣusaa ban tamya maa nyɛla dabba do'so wuɣi o nuu zuɣusaa ka ye liiga piɛlli ka so dabya ka ye liiga sabinli ka pili zipiligu do'so wuɣi o nuu zuɣusaa ka nuchebaŋa be o nuu maa ni.

Nachimba mini paɣiba n-ʒia. Ban ʒia maa puuni shɛba ye liiga sabila ka shɛba ye liiga ʒiɛhi ka shɛba ye liiga piɛla. Loori n-za m-baɣi ba loori maa nyɛla zaɣ' sabilinli ka zaɣ' piɛlli gabi di ni.

Dabba n tumdi tuma gbansabla mini gbanʒehi maʒina maa ni zaɣa dozim bela di puuni bɛ pilila zipilti ka sheŋa nyɛ zaɣa sabinli zaɣa piɛli gna be di puuni hali zaɣa ʒee gba biɛni.

Paɣba ni dabba yiri na matuuka yiɣirigu puuni bia gba yɛla wuŋ zɛ tooni ka nyili o nyina ka yɛ liiga bɔɣu sabinli ka puuni maa nyɛ zaɣi piɛli.

Paɣaba ni dabba n zaya wori waa ka ahɛbi ziya ka tompana zɛ bi tooni paɣaba maa shɛba yɛla bini wuɣi bi bɔɣiri bipuɣin bili so bɛɛ bi puuni o yiɛla liiga dozim ka so jinjɛm piɛli .